Akarere k'imisozi miremirenko mu gihugu c'uburunzi ahoo n'amaterase n'ibiraro bikozwe mu buryo bw'akaranga kugira bikingira isi ntiyononikare mu gihe c'imvura bikaba bituma uburimyi bworoha, kandi bigatuma isi iguma n'itoto.

Igikoba co gufumbira aho umurimyi akoresha ifumbire mu gutanga intungamagara ivu rikeneye rikaba rifatiye hanini uburimyi bwa kija mbere mu burunzi, kuko ituma ibiterwa bishika ku rugero rushimishije.

Umurimo w'imyumbati imeze neza ikikijwe n'ibiti vy'amamesa n'ibindi bimera, bikaba ari biribwa bihambaye cane mu burundi, kuko bidufasha kuronka ifu y'ubugari ikaba ari impfungurwa nkingi iduha inguvu, kandi ikarinda imiryango inzara.

Isaki yera n'izininkogokazi ziri ko zirarondera ivyo kurya mu mutekano ubwororutsi bw'inkokoka ba fise akamarano gakomeye mu muryango, kuko burinda ubukene mu gutanga amaryi n'inyama bigwiriyemwo intungamagara z'umubiri, kandi bigatuma umurimyi aronka ifumbire nziza ifasha mu mirima.

Ingwe iri mukazu k'ivyuma mukigo c'ibikoko, intumbero nyamukuru yo kubika ico gikoko ngaho akaba ar'ukugira ngo ntikizimangane ,no guha akaryo abashakashatsi kucigako no kukiraba bitagoranye.

Ikiyaga mu gihe c'umuhingamo izuba ririko rirarenga inyuma y'imisozi itandukanye coba ari icibutso c'ituze n'ubwiza bw'icaremwe bikaba vyerekana ubwiza bw'akarere kanaka k'ikiyaga kinini kugirango abantu bahashime bazoshobore kuhaza.

Ikibanza bateguriramwo ingemwe ikorakazi ko kurengera ibidukikije no kurwanya isuri zikaba zifasha mu gutuma habaho amashamba mashasha gutanga akayaga keza no gushariza imihana akaba ar'umushinga uhambaye cane mu gukingira isi yacu.

Inyoni ziriko ziraguruka n'izindi ziriko ziraruhukira ku nkombe y'ikiyaga, zikaba ar'inkingi ikomeye mu kubungabunga ibidukikije kuko zifasha gukingira ururunganizo rw'ibinyabuzima vyo mu mazi, bigatuma amazi n'ubutaka biguma bifise ishusho nziza.

Icimera cicushumira gifise amashurwa y'umuhondo gikunze kumera ku nkengera z'ibirabara canke mu mirima kikaba gifise akamaro gakomeye mu buvuzi bw'ingwara z'ivyandu no mu gusukura amaraso gikongera kigakoreshwa nk'imfumbire y'icazi.

Imvubu n'ibikoko binini cane vy'ishamba biba mu mazi na hamwe ku nkombe, bikaba bifise akamaro gakomeye mu gushariza ibidukikije no gukurura ba mukerarugendo bava mu bihugu bitandukanye kubera ko ari ibikoko bitangaje.

Ubuzima bwo mu kiyaga n'akamaro k'amazi mu rugo, aho dukora imirimo yo kuvoma canke kwogerezayo ibintu. Ibikoresho nk'ubwato bikaba bifise intumbero yo gufasha mu ngendo zo mu mazi no mu burovyi mu gihe ikiyaga ubwaco ari isoko y'amazi ikoreshwa mu mirimo itandukanye yo mu nzu.

Isoko y'ivyamwa bitandukanye nk'imicungwe imyembe amabungo n'amapome biteguwe kugira bigurishwe bikaba bifise akamaro gakomeye mu guha umubiri intunga magara n'amafitamine bikingire ingwara, kandi bigatuma umuntu agira amagara meza.

Imvubu n'igikoko kinini cane co mumazi no kw'isi gisise inguvu nyinshi n'akanwa kanini n'amenyo mare mare ikaba ari umushikirano mu gukurura ba mukera rugendo bava mu mpande zose z isi baje kuyiraba.

Inkoko zororerwa mu mazu yazo zikaba ari soko ikomeye y'amaryi n'inyama bifatiye hanini ku magara y'abarunzi borora inkoko wo kugira ngo baronke intungamagara zikomeze umubiri, ariko na canecane kugira ngo bunganira ubutunzi mu kudandaza umwimbu uva kuri zo.

Abana bariko baramanura ivyamwa vyama bungo mu murima aho babishira mu gitebo n'umunezero mwishi, Bikaba bifise akamaro kanini kuko bishobora kuribwa ari bishasha bigakurwamwo umutobe mwiza canke bikagurishwa ku masoko kugira vyinjirize umuryango amafaranga.

Inka nitunga ryamye riri ku ntebe y'icubahiro mu Burundi, rikaba ariryo nshingiro ry'ubutunzi n'imigenzo yacu , rikaba ridufitiye akamaro kenshi na canecane mu kuturosa amata n'inyama bikomeze amagara hamwe n'ifumbire y'amaganga n'amase ifasha mu kurima neza.

Umugabo ariko arasuka amata y'inka mu majerekani akoresheje indobo n,akayunguruzo kugirango ayashungure ico gikorwa kikaba kigamije gusukanya umwimbu ukomoka ku bworozi kugirango amata ashobore kujanwa kugurishwa ku masoko.

Ikiyaga kinini igitekanye kiri ko kigaragaza igitutu c'ibicu vyera n'ijuru rimeze neza mu mazi yaco ivyo biyaga akaba aringenzi cane, kuko bitanga amazi yo kunywa nayo kuvomera bikaba indaro yifi n'ibindi binyabuzima.

Inyoni bita inuma yicaye kugashami k'igiti, akaba ari inyoni zizwi cane nk'ikimenyetso c'amahoro n'ubuvandimwe, kandi mubuzima busanzwe ziraheza zikaryohora ibidukikije biciye mukuririmba neza ,no gufasha mugukwiragiza imbuto z'ibiti mubihande vyose.

Imvubu nyinshi ziri mu mazi yo mu kiyaga ca Tanganyika, akaba ari inyamaswa zifise akamaro gakomeye mu gukurura ba mukerarugendo bava mu bihugu bitandukanye baje kuraba ubwiza bw'akaranga k'Uburundi, ivyo bigatuma igihugu kironka amahoro n'ubutunzi bwinshi.

Imirima y'icaye n'izinimbuto zatewe ku mikingo y'imisozi ikikujwe n'uruzi rumanuka ivyo bikorwa vyo kurima muri ro rutonde ni ingenzi cane, kuko bifasha kurwanya isuri gukinjira isi bituma idatemba, kandi bikaba ishinjiro ry'ubutunzi bw'igihugu.

Urwaruka ruriko rudandaza amavuta n'ibindi bintu bapima ku munzane, intumbero y'ico gikorwa ni ugufasha abantu kuronko ivyo bakeneye mu buzima bwa misi yose mu buryo bworoshe no guha urwaruka akaryo ko kwiteza imbere biciye mu kudandaza.

Ahantu badandariza ivyamwa vy'ubwoko butandukanye nk'imyembe ,utumaramasenge ,amatunda ,imicungwe n'amapome iryo soko rikaba rifsaha abantu kuronk 'ivyamwa bishasha bituma bagir 'amagara meza ,bikaba kandi ari n 'uburyo bwokudandaza kugirango banyeneryo baronke ikbashigikira m'ubuzima.

Impome zikingira inzu canke ikibanza zikaba zifise intumbero yo gutanga umutekano n'akarere keza ku baba ngaho. Akenshi bene izo mpome zikoreshwa mukugabura imbibe z'amatongo no kurinda kw'abantu canke ibintu bitarinze kwinjira mu rugo.

Igikorwa co kugabura imbuto kubarimyi imbere yo gutera mu mirima intumbero nyamukuru akaba ari uguha abarimyi imbuto n'ubumenyi bwo kuzitera muburyo bwa kijambere bikaba bifasha mukwizezako umwimbu uzoba mwinshi bigatuma umuryango witeza imbere.

Umuhinga ariko akoresha urushinge go gushiramwo umuti kugira ivyo biterwa bikurire ahabona. Bikaba bifise akamaro gakomeye kuko bituma hashobora kuboneka imbuto nziza zidakwiragiza ingwara kandi zitanga umwimbu mwinshi.

Icupa c'umuti w'ubworozi bw'udukoko two mu mirima, ukaba ugenewe kwica udukoko twonona ibitegwa, intumbero yawo n'uwogukingira umwimbu n'iterambere ry'uburimyi biciye mu gutera uwo muti ku bitegwa kugira ngo bikure neza bitononwa n'utwo dukoko.

Igikogwa co kwimbura ibiraya mu murima aho abahinga bafashanya n'ishirahamwe mpuzamakungu, bariko barimbura ibiraya vyiza kandi bishashaye. Bikaba ari ibiraya bifise akamaro gakomeye kuko bitanga inkomezi mu mubiri.

Igikorwa c'i suku n'uvuzi biciye mu gutera umutsi w'umwotsi ku biterwa ico gikoba kiba gifise intumbero yo kurwanya imibu n'dukoko twononye twihishije mu vyatsi kugira ngo bacinzira amagari abantu ku ngwara nka marariya cange ukingira ibiterwa ngo ntivyononekare.

Imiti y'uburimyi ikoreshwa mu gukingira ibimera n'ingwara hamwe n'udukoko twonona , intumbero yayo ni gufasha abarimyi kuronka umwimbu mwiza kandi mwinshi, ibikoresho nkenerwa mu burimyi bwa kijambere.

Ifi yokeje neza yateguriwe kuribwa kandi isharijwe n'indimu hamwe n'imboga. Ifi akaba ar'imfungugwa ihamabaye cane muguha umubiri poroteyine n'amavuta meza afasha ubwoko gukora neza hamwe nogukingira umutima, kurya ifi bikaba bifasha abana gukura neza n'abageze muzabukuru kugira amagara akomeye.

Uburyo bwo kororera amafi mu kiyaga aho bakoresha imisengero n'ibintu bifata mu mazi kugira bayarere neza, ubwo buryo bukaba bufise akamaro gakomeye kuko butuma haboneka amafi menshi kandi meza mu buryo bworoshe.

Umurima w'ibigori vyageze gusarurwa uri imbere y'imisozi myiza cane, intumbero yubwo burimyi akaba ari ukugwanya inzara mu kuronka infungurwa zitanga inguvu eka mbere n'ubwatsi bw'amatungo buba kuri ivyo bigori nyene.

Umurimo w'ubushaza bushira ubushasha bumeze neza cane bukaba bufise akamaro gakomeye mu guha umubiri impfungurwaryuzuye zikomeze amagara, kandi akabari yo icibare gishobora kuribwa ari igishasha bikaba bifise n'akamaro mu kurimbisha isi.

Itongo rimeze neza ry’ibiraya mu murima bikaba bifise akamaro gakomeye Kuko ari inrya nkuru itanga inguvu mu mubiri kandi igafasha mu kugwanya inzara mu miryango . Iterambere ry’ubwo burimwa rirerekana uburyo isi yacu itotahaye.

Umurima w'ingano wamaze gusarurwa, hasigaye gusa ibishitse n'ivyatsi bimeze mu mukingo. Iryo tongo rikaba rifise akamaro kanini mu kwongera umwimbu w'ingano zikugwamwo ifu ryo gukora imikate n'ibindi biribwa bikenerwa n'abantu benshi mu buzima bwa misi yose.

Umurima umaze kwimburwa hasigaye ibisigazwa vy'ibigori intumbero y'ico gikorwa n'ugutegura ifi kugirango rironke inguvu y'ifumbire ivuye kuri ivyo bisigazwa no kwitegurira ibindi biterwa bishasha.

Idepo y'uburimyi yubatswe mu matafari ikaba iherereye hagati mu mirima igikorwa nyamukuru cayo nukubika neza ivyimburwa nk'ibigori kugira ntivyononekare canke gushiramwo ibikoresho nk'ifumbire, ni inzu ihambaye cane mu gushigikira umwimbu n'iterambere ry'umurimyi.

Umurimo w atunganijwe neza, kandi witeguwe kurimwa mu karere k'imisozi ico gikorwa co gutegurra itongo akabar'intambwe ya mbere ntangigayezwa mu burimyi, kuko bituma imbuto zimera neza akamaro kavyo ni ukubungabunga itoto ry'isi no kwitegurura umwimbu mwiza.

Imikobeko akaba ari ubufatanye mu kurwanya inkukura mu guhagarika amazi y'imvura ku girango ntatembane isi ryambere ririmwo ifumbire bigatuma umurima uguma ufise isi imeze neza.

Umurima w'ibigori bishaje mu gihe c'izuba canke inyuma yo kwimbura arivyo bisigazwa vy'ibiterwa biba bikiri mu murima ,ico gikorwa gifise intumbero yo kwerekana itandukanyirizo ry'ibihe mu burimyi aho ivyo bisigazwa bishobora gukoreshwa nk'ifumbire canke ivyatsi vy'ibitungwa .

Igiti gitoya kiriko kirakura mu vyatsi, ivyo biti akaba ari ingezi cane kuko bifasha gukingira ibidukikije, kuduha akayaga keza kandi iyo bikuze bishobora gutanga ivyamwa, ivyo biti bakabikoresha mu kubaka canke bigataga agatutu.

Igiti c'icibatsi kikiri gito kiriko gitemba hagati y'ivyatsi n'ibindi bimera, kikaba gifise akamaro gakomeye mu kubungabunga ibidukikije kuko gifasha gufata ubutaka gutanga agatutu no guhindura akayaga duhemuka kakaba keza.

Umurima w'ibiharage vyumye bishizwe ku biti kugira ngo bitote neza imbere y'uko bimanurwa. Ubwo buryo bwo kumanika ibiharage, bigatuma umwimbu umera neza, kandi ukagumana akamaro kawo mu gufungurwa. Bikaba bifasha abarimyi kuronka ibiharage bishobora kubikwa igihe kirekire.

Umurima uri mu'ibitsi vy'ibitoke bikabifise akamaro kanini mu buzima bwa misi yose, kuko bitanga ivyamwa vyo kurya h'igitoke bigakingira isi isuri, kandi bigatuma habaho agatutu ni uburyo bwiza bwo kwitaha ibidukikije no kwisununura mu muryango.

Igiti c'amavoka n'igiti c'ivyamwa bikunzwe cane mu Burundi iyo kimaze gukura kimera amashami menshi atanga igitutu ciza ariko ikiruta vyose nuko cama amavoka agwiriyemwo ibinure vyiza bitanga inguvu n'amagara meza.

Umurima w'ibiraya bimeze neza n'itoto ryinshi. Inyuma hakaba hari ibindi biterwa nk'ibigori. Ico gikorwa c'uburimyi kiba gifise akamaro gakomeye, mu guha abanyagihugu imfungurwa zimeze neza. Kandi ibiraya ni kimwe mu biterwa bituma umuryango witeza imbere mu kugurisha umwimbu mu masoko.

Abasore bari mu gihuwa co kwanika urusenda akaba ari igikorwa gifise akamarr gakomeye mu gukavya umwimbu kugira ngo uze ushe neza ushobore kubikwa igihe kirekire canke ushirwe mu masaka ajanwa kugurishwa.

Umurimyi w'umukenyezi ateruye isuka kurutugu rwiwe ahagaze mu murima, isuka akaba ari igikoresho cambere gihambaye cane mu burimyi bwakera nubwa none muburunzi gikoreshwa mukurima ,mugutabira, mukubiba imvungurwa zitandukanye nk'ibiharage, ibigori n'ibiraya.

Abagore bako batoranya ikawa babishizemwo umwete mu kigo bayitunganyirizamwo intumbero nyamukuru y'ico gikorwa akaba ari ugukura ibishishwa amabuye n'ibindi kugira ngo ikawa y'uburunzi ibe ya mbere mu kuryoha, kandi gurwa neza ku masoko mpunza amakungu.

Ibitoke n'imfugurwa zambere zikundwa cane mu Burundi, bikaba biribwa mu gihugu cose nk'isoko ry'ubuzima, bikoreshwa mu guteka imfungurwa zitandukanye, nk'ibitoke bitetse mu mazi, canke bivanze n'ibiharage, kandi ni naryo soko ryo gukora umutobe.

Ibiraya bikoreshwa mu guteka imfungurwa zitandukanye nk'amafiriti canke ibiraya vyo mu mazi bivanze n'ibiharage, kandi ni ryo soko rikomeye ry'ubutunzi mu miryango itari mike y'abarimyi.

Ikawa izanira Uburundi amahera y'agaciro. Ikaba ihingurwamwo ikinyobwa gikunzwe cane kw'isi yose kubera gituma umubiri uruhuka. Ico gikorwa c'ubirimyi bw'ikawa gifise akamaro gakomeye mu gutuma imiryango y'abarundi yiteza imbere mu bukene.

Intambwe zuburimyi bw'ibigore kuva mu murima gushika bishituwe kugira bishigwe mu masaka, ibigori akaba ari inkingi ikomeye mu guha abantu inkomezi n'imfungurwa rya minsi yose nkumutsima kandi nisoko ridasanzwe niterambere ryubutunzi kuko rifasha abarimyi kuronka amahera.

Ivyamwa n'isoko ntangere y'amagara meza n'inkomezi m'umubiri w'umuntu, bikaba bikundwa cane kubera uburyohe n'akamaro kavyo kadasanzwe, bikoreshwa mu kurinda ingwara biciye muma vitamine arimwo mugukora imitobe iryoshe canke mugufungura munyuma yiz'izindi nfungurwa kugira umubiri umererwe neza.

Imirima yateguwe mu rutonde ku musozi yateweko ibiti n'ibirimwa bitandukanye ubwo buryo bwo kurima akaba ari ingenzi cane kuko zifasha kurwanya isuri gukingira isi idatemba mu gihe c'imvura no gutuma uburimyi bwimbuka neza mu bice bimwebimwe.

Ukwanika ikawa ku ntebe kugira yume neza imbere yo kuyisya intumbero nyamukuru nukubungabunga aka novera n'ubwiza bw'ikawa y'Uburundi kugira ishobore ku bikwa neza no kugurishwa ku giciro ciza, N'igikorwa gihambaye cerekana ubugombe bw'abarimyi mu gutunganya umwimbu wabo.

Abarimyi bishimiye umwimbu w'imyumbati minini bimbuye mu murima wabo imyumbati akaba ari imfungurwa zihambaye cane mu burundi kuko aryo dukuramwo ifu y'ubugari imyumbati itetse canke mbere n'isombe zivuye mu mababi yayo.

Ibiraya bipakiye mu mifuko biteguwe kuja kudandazwa akaba ar'isoko ikomeye imfungurwa n'ubutunzi mu gihugu cacu bikaba biribwa cane mu bice vy'imisazi miremire, kandi bikoreshwa muguteka imfungurwa zitandukanye zivanze n'ibiharage canke amafirite.

Abakenyezi bariko banikira ikawa kuntebe zabigenewe kugira yume neza, bikaba bituma ikawa y'uburundi igumana aka novera n'uburyohe bwayo budasanzwe bushimwa kwi'si yose, n'umutima w'iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu cacu.

Ibiraya n'imfungurwa nyamukuru ifasha mu kurwanya inzara nomuguha umubiri inguvu birashobora gutekwa muburyo bwinshi nko gukarangwa kubiteka mu mazi uretse kubirya umurimyi arashobora kubigurisha kugira aronka amafaranga akemure ibindi bibazo vyo murugo.

Itandukaniro ry'ubuzima bwo mu gisagara n'ubworuguru aho ugwaruka rugendera imihana ruriko ruramenyera ibijanye n'ubworozi bw'impene ico gikorwa kikaba gifise intumbero yo kwiga itungo ryo mu rugo kwerekana urukundo abantu bafitiye ibikoko no gushimika akamaro k'ubworozi.

Amateke ni impfungurwa zihambaye cane mu rundi intumbero yayo nyamukuru ni ugutanga inguvu n'umubiko mu mubiri, kuko arimpfungurwa ikomeye ishobora kubikwa igihe kirekire amateke afasha mu kurwanya amapfa n'inzara mu miryango, kuko yimbugwa ni goga.

Umurima wibigori wagutse kandi wameze neza ibigori akaba ari ingezi cane mu buzima bwacu kuko bivamwo ifu yo guteka umutsima bigafasha kugwiza imfungurwa mu muryango eka mbere bikaba nuburyo bwo kwiteza imbere mukuronka amahera iyo ubishoye kumasoko.

Amashugwe nibitegwa bifisi akamaro gakomeye mu gushariza no kuryosha ibidukikije bikaba binatanga akayaga keza cane akayushuka cane mu gushariza ibirori bitandukanyi nk'ubujeni mu gutanga utuganuke tw'urukundo canke mu gushira kumva y' muntu yapfuye.

Umurimyi w'akarorero ahagaze hagati mw'itongo ryiwe, ririmwo ivyatsi n'ivyamwa bitandukanye. Ico gikorwa c'uburimyi buvanze gifise akamaro gakomeye mu kugwiza imfungurwa zifise intungamagara mu muryango. Kikanatuma umurimyi yiteza imbere, mu kugurisha umwimbu asigaje.

Uburyo bwakija mbere ufise akamaroga nini mu gukingira ibiterwa ingwara canke imvura nyinshi bigatuma haboneka umwimbu mwiza, kandi mwinshi mu kiringo gito bigafasha cane mu gutuma umuryango witeza imbere mugihe uwo mwimbu ujanwa kudandazwa ku masoko yo mu bisagara.

Umurimyi w'umukenyezi yishimiye umwimbu w'amashu manini yimbuye mu murima wiwe ,Amashu akaba ari imboga nziza cane kuko zifise vitamine nyishi bigafasha umubiri gukora neza no kwikingira ingwara gutunganya uwo mwimbu bifasha umuryango kuronka infungurwa nziza iminsi yose.

Ivuka akabera ingenzi cane mu buzima bwacu, kuko yubaka amagara iduha inguvu n'amavuta ameza mu mubiri, kandi ikaba iryoshe cane iyo yikojeje n'ibindi bifungurwa canke uyikoresheje amasalade.

Utubuto twibumira bimeze nk'ibiharage biri mu mupfuko wera, ivyo bitungwa bikaba bikoreshwa nk'impfungurwa zishikiriza umubiri inkomezi, kandi birashobora kubikwa igihe kire kirugira bije kuribwa mu bihe vy'amafa canke bikoreshwe nk'imbuto yo gutera mu gihe c'imvura.

Abakenyezi bafashanya gukura umwimbu mw'isi, bikaba arivyo bishigikira umuryango mukuronka infungurwa no kwiteza imbere mu bukene. Bikatwigisha ko gukorera hamwe no gukunda uburimyi ariyo nkingi ikomeye ituma haboneka umwimbu ushimishije.

Ipera ni icamwa kiryohera cane kandi citwa ko kinezereza abana n'abakuze mu burundi, akamaro kaco nuko ririnda ingwara mu mubiri kuko rigwiriyemwo vitamine se n'ubutare ivyo rero bigatuma ryongereza inkomezi mu mubiri.

Uburyo bwokurima mu mirima y'ingazi ku mishingo y'imisozi hana mye ubwo uburyo bukabae bifise akamaro gakomeye cane mu kurwanya isuri, kuko butuma amazi y'imvura adatemba n'inguvu ngo atware isi hanze gukingira isi iyo mirima ituma hoabaho mwimbu mwiza wo ibirimwa.

Amakaroti n'ubwoko bw'imboga ziribwa cane kandi zifise akamaro gakomeye mu gufungura kw'umuntu, zikoreshwa mu guteka isosi, inyama, canke zikaribwa ari mbisi mu ma sarade kugira ngo umubiri uronke intungamagara, bigafasha cane mu kurinda amaraso n'ugukomeza urukoba.

Ibikorwa vyo gupanga ibitokeye mu modoka itwara imisigo ijanwa ku masoko bikabifasha mu kwunguruza umwimbu uva mu mirima ujanwa mu masoko kugira abanyagihugu baronke ivyo bafungura ubwo wuryobwo gutwara ibitoke bwinshi carimwe bugatuma igiciro kitaduga cane.

Amavoka meza cane akiri ku giti yerekana uburimyi bwiza bw'ivyamwa, akaba ar'imfungugwa ridasanzwe ririmwo amavuta meza n'intunga magara zifasha umutima n'urukoba kuguma bimeze neza, akamaro kayo nikanini kuko yongera akanovera mu mfungugwa.

Umurwi w'abarimyi bariko barabagara kandi bitwararika umurima w'amashu meza cane, ico gikorwa kiba gifise akamaro gakomeye muguh'umuryango imboga zirimwo intung' amagara zikingir 'ingwara kingora kikab'isoko ry'iterambere.

Umusore, ariko yitwarira ku murimo w'amashaza aho yashizeho imitsitso kugira kure neza bikaba bituma umwimbu uba mwiza, kandi mwinshi no guha umuryango intungamagara ubwo burimyi akabera inkingi giterambere, kuko butuma umuryango ushobora kwitunga.

Umugabo ari mu murimo w'urusenda, ariko araruvungura kugira ngo arabeko rweza neza, kandi rufise amagara ameza intumbero nyamakuru y'ico gikorwa ni ugukurikirana umwimbu kugira ngo hamenyekane igihe co kwimbura n'ingenego ifashe mu rwego rwo kurusha ku masoko.

Umwumbati n'igiterwa c'akaranga kandi gihambaye cane mu Burundi, igice nyamukuru n'imishishi yawo tukayisekuramwo ifu yo gusonga ubugari butanga inguvu mu mubiri mugabo kandi n'amababi yawo nti tuyasiga inyuma kuko tuyategura nk'imboga ziryoshe bita isombe.

Ibigori n'ibitega bihambaye cane mu mpfungurwa z'abarundi, bikabikoreshwa mu gutegurifu y'ubugari n'umusururu canke bikaribwa vyokeje ,bifatiye aha nyina amagara y'abantu, kuko bitanga inguvu nyinshi zikenewe mu mirimo ya misi yose.

Uburimyi bwo mu nzu bukoresha ubuhinga bwa none bwo gupima ubushuhe n'ikirere ibimera bikuriramwo intumbero nyamakuru nugukurikirana hafi imikurire y'ibimera kugira ntivyononwe n'ibihe canke udukoko.

Abantu bakoraniye hamwe imbere y'ingurani nyinshi ziteguwe mu dufuko aho uwo mugabo, ariko aratanga insiguro ku kamaro kavyo ivyo biti bikaba bifise akamaro gakomeye, kuko bifasha kurwanya isuri kuzana imvura no gusubiza itoto y'isi yacu.

Amatunda ni vyamwe biribwa cane mu gihugu cacu mu bice bitandukanye akoreshwa cane mu gukora umutobe uryoshe cane, kandi utange inguvu, ariko aranaribwa gutyo nyene amaze kwera.

Inyigisho z'uburimyi mu murima zihuza abarimyi kugira barabire hamwe ingene ibiharage bimeze, intumbero nyamukuru y'uwo mubonano n'ukwigira hamwe ubuhinga bwa none bwo kugwiza umwimbu, bigatuma abarimyi baterimbere bakungurana ubwenge kandi bakongereza uburyo bwo kwiteza imbere.

Umurima w'ibigori mu kiyaga gikukujwe n'imisozi iriko imivuba yo kugwanya isuri, intumbero nyamakuru yubwo burimyi nugukoresha neza isi yo mu misozi kugirango haboneke umwimbo uhagije mugihe bukingira ibidukikuje.

Isoko ry'imboga n'ivyamwa bitandukanye nk'ikaroti, ibitunguru, n'ibiraya n'ibindi vyinshi bitandukanye; biri mu bitebo no mu masaho. Iryo soko rikaba rifise akamaro gakomeye kuko ariryo soko ry'intungamagara zikomeye; zifasha umubiri kurwanya indwara no gukura neza.

Imboga zifise akamaro gakomeye mu guha umubiri w'umuntu intungamagara n'uburambe, kuko zirimwo ivyuba ku mubiri n'isi bifasha mu gukura neza, kubera ko zera vuba, kandi zigakundwa ku masoko zikaba zinafasha cane abarimyi kuwironkera amafarango yo kwiteza imbere.

Ishamba ry'insitane ryo mu misozi miremire ririma ibinyabuzima bitandukanyi nk'inguge n'ibimera vy'akarorero rikaba rifise akamaro kanini mu gukingira ibidukikije kurinda ikirere no gukurura bamukira rugendo bava imihande yose baje kurawa ubwiza bw'akaranga k'ishamba n'inyamaswe zitarabonee ga hanje.

Umupfuko wiharariya ivyoibara y'urutuku akabiri imfungurwa nshengero mu muryango w'abarundi, kuko bifise akamero kanini mu gutanga inguvu, kandi akabiri na wo mwimbu mukuru abandi barimyi badandaza mu masoko kugira ngo baronke amafaranga yo kwiteza imbere.

Umwimbu w'ikawa yabanje gushungurwa no gutonorwa, ishizwe mu mifuko yera kugira ngo itunganywe neza, bikaba bigamije gutegura ikawa kugira ngo yume neza maze ishobore kugurishwa mu mahanga, canke mu nzu zihingura ikawa.

Ikigega c'ibigori bimanitse kugira vyume neza intumbero nyamukuru ni ukubungabunga umyimbu ngo ntuze umere nabi canke uburere hasi mu mbeho ubwo buryo butuma ibigori bimanyikwa hejuru aho akayaga gashobora guca neza.

Ikigori kiri ku giti caco mu murima ,kikaba ari kimwe mu biterwa bihambaye cane, kikaba gifise intumbero yo gutanga imfugurwa zikomeza umubiri aho gishobora kuribwa cokeje, gitetse canke bakabisyesha bakabikurwo ifu y'ubutsima.

Ibihoke bikaba bizwi cane nk'isoko ry'amavuta aryoshe kandi meza ku magara y'abantu, intete zivamwo zirashobora kuribwa zikaranze nk'utuvungurwa ,mugabo akamaro kazo gakuru nuko bayakanyamwo amavuta yo kurya.

Ibigori bikoreshwa cane mu gukora ifu bategura mu kurya ubugari canke umusururu, ariko kandi biranabirya vyokeje canke bitetse mu mazi. Ibigori akaba ari ryo soko ry'inguvu mu mubiri.

Inkorofani yuzuye ibiharage vyumye bikuwe mu murima iyo nkorofani ikaba ifasha cane abagenzi mu kunguruza umwimbu uva mu murima ujanwa mu masoko kugira baruhuke ivyo bigatuma akazi koroha bikarinda umurimyi mu kwikorera imizigo iremereye.

Igihingwa c'i soya kigiri ku gitiy gifise ibishogonyo vyiza bitose kikabari igihingwa ngira akamaro cane, kuko gikurwamwo amavuta yo gutekesha gikongera gikavamwo igifu y'agaciro cyanshi iyunganira mu kurura abana no kugaburura amatungo.

Imbuto z'ubwishaza bw'izuba buri mu bakure ,zikaba zikundwa cane kuko ziribwa inyuma yo kuzikaranga ,kandi ari naryo shingiro ryi gikorwa co gukora amavuta yo gutekesha meza ku magara, zikaba zifise n'akamaro kanini mu gutanga inguvu mu mubiri.

Umufuko w'ingano zisa neza kandi ziteguwe gukoresha akaba ari igihingwa ngirakamaro cane kuko zikurwamwo ifu ikora imikate, ibitumbura n'ibindi biribwa bitanga inguvu mu mubiri, akamaro kazo akaba ari ugufasha abantu kuronka infungurwa zishimishije.

Inzu y'uburimyi yububatswe mu buryo bwa none kugir bifashe mu kuhanyika no kubiku myimbu inumbero yayo ni ugukingira ivyimburwa imvura n'ubushuhe no gutuma vyuma neza mu mutekano niigikoresho gihambaye kiba hafi y'imirima.

Amasaka n'igitegwa c'impeke gihambaye mu Burundi, kikaba kizwi mu kwihanganira izuba ryinshi, akoreshwa cane mu gufasha imiryango biciye mu gukora ifu y'ubugari n'umusururu, ariko aranakundwa cane mu gukora inzoga y'impeke.

Imbuto z'ubushaza bwiza ziri mw'ibakure, zikaba zikundwa cane kuko ziribwa inyuma yo kuzikaranga, kandi ni naryo shingiro y'igikorwa co gukora amavuta yo gutekesha ku magara, zikaba zifise n'akamaro mu gutanga inguvu mu mubiri.

Ibiharaje niimfungugwa zerebacani mu brundi bikaba ari soko y'inkomezi mu mubiri akamaro kayo ni ugukomeza amagara bikaba ari na ryo nshingiro ryo kurwanya inzara mu gihugu bikaba, kandi arigitegwa cinjijiza abarimyi amahera biciye mu kudandaza.

Ibiharage biri mu murima vyatanguye kuzana amashurwe n'imibimba, bikaba ari bimwe mu biribwa bikuru bifasha abantu gutunga umubiri kuko birimwo intungamagara, kandi bikaba ari nkenegwa mu mfungurwa za misi yose mu rugo kugira abantu bagire amagara meza.

Ingano zigeze mugihe cugusoromwa akaba ari imfungurwa zihambaye cane kwisi yose kuko arizo zivamwo ifu ikora imikate, ibitumbura, imitsima nibindi biribwa bitandukanye bituma abantu bagira amagara meza ninguvu. Zirimwa mu mirima minini, zama kugiti kirekire kimeze nkicatsi maze iyo zeze zigahinduka ibara ry'inzahabu.

Ubworozi bw'inkwavu mu nzu zabugenewe intumbero y'ububworozi akabo kuronka inyama nziza zifise proteyini nyinshi n'ukubona ifumbire y'agaciro ifasha mu mirima ni igikorwa gitwara amahera mace, ariko ukungura cane, kuko inkwavu zororoka vuba.

Ingurube zikira intoya ziriko zirisha iruhande y'inzu y'uburaro, ubworozi bw'ingurube ukaba bufasha cane umuryango mukuronka inyama zo kurya no kugurisha kugira abaronko amafuranga eka mbere zigatanganya'ifumbire y'ikirundo ikomeye cane ifasha mu kwimbura neza imirima.

Umuhinga mu vyubuvuzi bw'ibitungwa, ariko aracandagiye inka canke ayitera umutsi wo kwivura ico gikoba akaba gifise akamaro gakomeye mu gukingira amagara y'ibitungwa n'ay' abantu, kuko bituma inka zidafatwa n'ingwara azandukira.

Ingurube y'ingore yubwoko bwiza iri mukiraro ca kijambere intumbere yayo akaba ari ugukura vuba kugira itange inyama nyinshi n'ifumbire eka mbere ikanavyra abana benshi bigafasha uwuyoroye kuronka amafaranga.

Ingurube ni ibitungo vy'umu nzu vyororoka cane, kandi ari ubutunzi bw'imiryango itari mite mu gihugu cacu zorrerwa guho abantu inyama ziryoshe, kandi zisinguvu, ariko, kandi zirafise akamawu gakomeye mu gutanga ifumbire y'ikirundi ituma imirima yera cane.

Ikoraniro ry'imbwa ziri kumwe n'abazoroye mu kigo. Intumbero nyamukuru y'ivyo, ni ukuzicandagisha ingwara y'ibisazi, kuzisuzumisha amagara canke kuzitegurira ibikorwa vyo guhiga no gucunga umutekano.

Amagi yinkoko menshi kandi meza cane yateguriwe kugurishwa canke gutekwa akaba ari imfungurwa ridasanzwe rifise poroteyine nyinshi zikomeza amagara cane cane gufasha abana gukura neza no gutuma abantu bakura bagira inkomezi.

Ubworosi bw'inka zigezweho mu biraro vyubakanye n'uburya bwo kuzitaho aho ziba ziri ko zirisha ivyasi bitose hanze ivyo biraro bikabafise akamaro kanini mu gukingira amatungo imvura n'izuba bigatuma inka zikuruya zimeze neza zigatanga umwimbu mwinshi w'amataninya yama mu mutekano.

Ubworozi bw'ingurube bugazweho aho Ubona abakozi bambara impuzu z'ibara y'ubururu ubwo bworozi bukaba bufatiye ahanini Ku terambere Kuko butanga inyama zihagije n'ifumbire y'imborera ku barimyi.

Umuganga akoresha ubuhinga n'imiti kugira avure ibitungwa bishikiwe n'inrwara canke impanuka, bikaba bifasha aborozi gufasha itunga vyabo kugira rimera neza, ubwo buvuzi bukaba bufatiye hanini k'ubutunzi bw'imiryango.

Inkoko ni ibitungwa vyo muntu bifise akamaro kanini mu butunzi bw'umuryango zorogwa kugira zihabantu inyama n'amaje bikaba ari ryo soko rikomeye ry'intungamagara zikome z'umubiri zikaba zifasha, kandi mukwongereza ubutunzi bicaye mu kuzidandaza.

Umukenyezi ari mw gikorwa c'ubworozi bw'inkoko z'inyama canke z'amaji, akaba reke arazita ho mu kago zibamwo ico gikorwa keba gifise intumbero yo kwiteza imbere mu bukene biciriye mu kororoza uburyo bwa kija mbere.

Ubusho bw'impene ziriko ziraragigwa zikaba aringenzi cane mu buzima bw'abarundi kuko zidufasha kwitunga biciye mu nyama n'amata biduha Kandi zikaba ubutunzi bw'akarorero bufasha umuryango mubihe vy'amagume canke mukwiteza imbere.

Inkende ni inyamaswa ikaze cane, kandi ifise ubwenge bwinshi ikabaisa n'umuntu mu migenzo yayo iba mu mashamba aho imara umwanya munyini yurira ibiti iriko irondera ivyamwa n'amababi bifasha mu kwubaho kwayo.

Inyoni y'akaranga k'isi iri mucari cayo yisanzuye ikafise intumbero y'ukubungabunga urusebe rw'ibinyabuzima zikaba zifise akamaro gakomeye mu gukwiza imbuto z'ibiti kurya udukoko twononye bikaba binaduha mutekano n'ishusho nziza y'ibidukikije.

Inuma n'ikimetso mpuzamakungu c'amahoro n'urukundo hagati y'abantu bikatwibutsa ko amahoro ariyo nkingi yambere ituma igihugu gitekana abantu bagakorana n'akanyamuneza kandi tukabana mu mahoro n'abavukanyi kugira dushobore kwiteza imbere twese hamwe.

Ubwoko bw'inyoni bita imbata yo mw'ishamba iri mu mazi, izo nyoni zikaba zifise akamaro gakomeye mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima vyo mu biyaga, kubungabunga izo nyoni bikaba bifasha mu kuringaniza ibinyabuzima vyo mu mazi.

Umwana w'inkende iri mu biganza vy'umuvyeyi wayo aho imubumbatiye n'igishika cinshi kugira imurinde imbeho, imukingire akaga kandi imwereke ko imukunda, bikaba bitwigisha ko gushigikirana n'ugukundana arivyo nkingi y'ubuzima.

Igikoko bita inkona n'igisiga gifise akamaro gakomeye mu gusukura ibidukikije mukurya imivyimba y'ibikoko vyapfuye irinda ikwiragwiza ry'ingwara y'imihumuro mibi ikaba umuhemburo ukomeye mugukingira amagara y'abantu n'ayibindi binyabuzima.

Akanyoni keza cane gahagaze ku mashurwe menshi mw'ishamba, ivyo binyabuzima bikaba bifise akamaro gakomeye mu gushariza no kwerekana ubwiza bw'ibidukikije vy'Uburundi, bigatuma n'ingenzi zikunda kuza kuraba uburanga bw'akaranga kacu.

Inyamanza ni igisiga kirangwa n'umuvuduko mwinshi kikaba gitunzwe no guhiga utundi dukoko duto nk'imbeba, akamaro kayo nukoo gifasha kugwanya n'udukoko twononye imbuto mu mirima.

Ingwe n'imwe mu nyamaswa zikaze cane kandi zikunzwe cane mu mashamba y'akarere kacu, ifise akamaro gakomeye mu gukurura ba mukerarugendo bava mu bihugu bitandukanye baje kuraba ubwiza bw'ibinyabuzima bw'Uburundi, bigatuma igihugu kironka amafaranga y'agaciro.

Ubwoko bw'inyoni bita ikage akabarira inyoni ifise akamaro gakomeye mu kurengera ibidukikije, kuko irya udukoko n'utunyamaswa duto dushobora kwonona imirima mu camate ikage ni inyoni ifasha abarimyi mu kuzigama umwimbu.

Inzovu nini mu gice c'ishamba, aho ifise akamaro gakomeye mu kubungabunga ibidukikije n'amashamba, intumbero y'ivyo bikoko mu gihugu n'ugufasha amashamba kuguma ameze neza no gukurura ba mukerarugendo, n'inyamaswa y'iteka ikwiye gukingirwa.